Ibikoropesha vyegetse kunzu y’ishure, inzu y’ishure isize irangi risa n’umuhondo kuruhande rwo hejururu, uruhande rwo munsi rudasize ruteyeko nama kostari ameze neza.

Ikibuga c 'amashure kitarimw' ivyatsi nabikeyi gisigishij' isima hasi, abanyeshure benshi sinzi bariko bagikiniramwo batonze kumurongo, amashure yubakishij' amatafar' ahiy' asiz' irangi risa n'umuhondo kumpome, inkingi zayo zisigishij' irangi ryera kandi yubats' agerekeranije.

Abakinyi b’umupira w’amaboko bariko barakinira ku kibuga kidateyemwo ivyatsi kirimwo isima yonyene. Bamwe bambaye imipira yera n'amabutura y’irabura. Abarorerezi benshi sinzi bambaye impuzu z’ubururu. Inzu z’abarorerezi zari zubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kitarimwo umukinyi n'umwe, kandi kidateyemwo ivyatsi. Inzu y'abarorerezi isigishije isima, amadirisha yayo yugaye, isakaje amabati.

Abakinyi ba bahungu bariko barakina umupira w'amaboko bambaye imipira yera n'amabutura y'irabura, abarorerezi sinzi ntibari baje kurorera umupira, inzu isakaje amabati atukura yubakishije isima kumpome.

Ikibuga c'amashure giteyemwo ivyatsi uruhande rumwe, urundi ruhande hasize isima, amashure yubakishije amatafari ahiye, imikanda yayo isigishije irangi ryera, yubakishije amabati. Ikirere cayo cera derere.

Ubuzu bwa surwumwe bw' abagabo canke umukoyo, isize amakaro ku ruhande ku mpome zose, bwubatse mu mirwi itatu itandukanye.

Abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo barikorera ku kibuga co mupira w'amaguru mwigisha wabo yariko arabereka ingene babigenza yambaye imuuzu zitukura ipana ritukura ni mupira utukura, kuko bakinira ku kibuga kitarink'ivyatsi gisizisimaa asi uruhomi rw'ushure rwarigubakishije matakwari ahiye.

Abakinyi b'umupira w'amaboko, bariko bakinira ku kibuga kitagirako ivyatsi Abarorerezi benshi isinzi baje kuraba umupira, inzu yabarorerezi yubakishije amatafari ahiye, imikanda y'inzu isigishije irangi ryera.

ubuzu bwumusarani bwuguruye bwubatse bwubatse mubuhnga bugezweho busize irangi risa numuhondo indani inkingo zawo zishigishije irangi ritykura ryubakishije amatafari ahiye n'abanyeshure babutondamwo bari bafise isuku.

Imisarani y'abahungu n'abakobwa ribakishija imiryango myinshi isigisha ijiranga igiragura ingi zazisigisha ijirangirisa n'ubururu n'iranga igera risakaja amabati sigishi jisima hasi mo me zazisigisha ijirangirisa n'umuhondo.

Abarorerezi b’umupira w’amaguru, harimwo n’umushefu wabo, bariko bararorera umupira kukibuga gisize isima hasi, ibiti vy’inyuma bitotahaye vyegeranye bifis’amashami meza vyari bikikuje ico kibuga.

Abanyeshure bariko barakina umupira wamaboko bambaye bambaye impuzu zisa numuhondo abigisha babo bariko barabaramutsa bambaye impuzu zisa nubururu zerekana ko bagomba bakina umukino umupira wamaboko amashure yabo yari yubakishijwe amatafari ahiye asize irangi ryera

Abanyeshure b'abahungu benshi bakina umupira w'amaboko bari biteguriye gukina umukino ubahuza n'irindi shure rigenzi ryabo. Abigisha babo bariko barabaramutsa babereka ingene baza gukina, mu mashure yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zisigishije irangi ryera kandi yubatse agerekeranije.

Akazu kasugumwe k'abagabo ,kajamwo umwanda muto, gasize amakaro magana hasi, magana hejuru atamakaro ariko, hasize isima iteyeko irangi risa n'umuhondo.

Umusalani w'abagabo w' gushiramwo umwanda muto usa neza umeze neza abanyeshuri b'abahungu bajamwo ku pomasi gishije iranga gera idirisha ririko ivyuma ryari ryuguruye urome rwaro geeusigishije iranga irisa n'umuhondo.

Abanyeshure bariko barakina umupira w’amaboko, bakinira kukibuga gisizemw’isima hasi kitarimw’ivyatsi, bamwe bambaye imipira itukura n’amabutura asa n’ubururu, abigisha benshi n’abarorerezi bariko bararaba umupira waruryoshe.

Ubuzu bwa si ugumwe bitandukanye bumwe bw'ubugaye buriko n'amagufure ngo, kandi kuguruye imkome zatu zishaje sigishije iranga isa n'ubururu magana musi magana hejuru asigishije iranga igera imbere yaho hasiza gisima ata vyatsi biriho.

Inzu yubakishije amatafara ahiye iko umuryango ngo usize iranga igera, ariko ni be iyo hejure, ariko ivyandiko yandikishije ikaramu yirabura zerekana akarakazi uka siugumwe.

Abakobwa bariko barakina umupira w'amaboko, bakinira ku kibuga kitagiramwo ivyatsi, abarorerezi bari inyuma bariko bararorera umupira, ibiti birebire bisaganaye vyari bikikuje aho hantu, ishure ryubakishije amatafari ahiye risize n'isima, n'irangi risa n'umuhondo.

Ibikoropesho vyegetse ku mashure. Ishure risigishijwe irangi risa n'umuhondo ku mpome no ku nkingi zayo. Magana musi hadasize irangi hari isima yonyene igaragara ryubakishije amakostara ane.

Inzu yubakishije sima hasi impome za tsizira ngirisa n'umuhondo sakaje amabati itararyariko r iraka iboneka ko hari mw'ijoro hari mw imiryango myinshi yinjira n'isoka abanyeshuri bacu camo.

Abigeme bariko barakina umupira wamaboko bamwe bambaye ubupira bwera abandi bambaye ubupira busa numuhondo bariko bakinira kukibuga kitarimwo ivyatsi gisimwo Isima ibiti vyinshi vyari bikikuje ico ikibuga ntamurorerezi numwe yari ahari .

Ibikoropesho vyegetse ishure, uruhome rusize iragi ry'umuhundo ruriko amakotsara, amagana munsi nta rangi ririko ryubatse neza kubuhinga buhanitse.

Ibikoropesho vyegetse kw'ishure ryubakishije amatafari ahiye. Uruhome rwo hejuru rusigishije irangi risa n'umuhondo, magana hasi ata rangi ririko, hariko isima yonyene, ruteyeko n'amakostara ane.

Akazu ka sugumwe k'abagabo, gasigishijwe isima hasi, umugano uzana amazi mu gutembesha umwanda muto w'abagabo. Inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umusalani wononekaye ucafuye cane uruga irwawo uguguruye sigishije iranga irisa n'ubururu indani hasigishije isima n'iranga irisa n'umuhondo.

Inzugi z'imisalani vicavyeko bana b'abahungu n'abakobwa zerekana ko ara imisalani yabahungu canke riabakobwa amatanga y'inzu y'ivyuma.

Abarorerezi b'umupira w'amaguru vyaboneka ko bari benshi isinzi, umukuru w'umugwi wariko urakina yambaye umupira wirabura ariko arahamagara abakinyi biwe bari mu kibuga, ariko nta mukinyi n'umwe yaboneka, ibiti vyinshi vyari bikikuje ico kibuga vyiza kandi birebire.

Abanyishure bariko bakina umupira w'amaguru bakindira ku kibuga kidatemwa ivyatsi abandi bari barorereye umupira benshi badaharurika inyuma y'ikibuga yateye ivyatsi vyiza bika se neza amae ishure bibakishije amatafara yiya asakaje namawadi.

Ishure risigishije isima hasi urubahogwirawo atanakimwe rwanditseko uruhome rusigishije iranga risa n'umuhondo n'irisa n'ubururu.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye kumukanda waryo usigishije irangi ryera ubugegu bwayo busigishije irangi ryera hariko n'ibiyo n'ivyyuma biri mwirangi ryera, ivyandiko vyanditse n'ikaramu yirabura vyerekana kari umusarani w'abakobwa.

Ikibuga cy'umupira kiriko kiberak' inkino zitandukanye har' abanyeshure bamwe barikurorer' umupira abandi bahagaze bariguter'inkuru, hari n'uwundi yambay' agapira k' icatsi kibis' akenyey' umupira wirabur' arikurab' umupir' aryohewe cane, hakikujw' ibiti vyinshi hasi har' ivyatsi bitoya biringaniye.

Abakinyi b'umupira w'amaboko bariko bakinira ku kibuga kitagira k'ivyatsi. umwe ariko arawudunda abandi bategereje ngo bawumwake. Ibiti vyari bikikuje ikibuga birebire kandi bisaganaye abarorerezi bari inyuma y'ikibuga.

Abakobwa barimwo barinonora imitsi nawe yadugije ukuguru bari mu kibuga giteyemwo ivyatsi, yambaye umupira wera n'ibutura ryirabura, ibiti bikikuje ikibuga bariko barinonoreramwo bikuze.

Abakinyi bakina umupira w'amaboko, kibuga gisizisima hasi bamwe bambaye imipira yera n'amabutura yirabura, abarorezi isinzi baje kurorera umupira.

Abantu bariko barakina umupira w'amaboko bakinira ku kibuga kimeze neza cubatse neza abandi bariko bararorera.

Isomero ryubushakashatsi bwabaganga ryubatswe kubuhinga bugezweho intebe zabanyeshure bicarako z'ibiti ishure ryubakishije amatafari ahiye, umukanda wishure usize irangi ryera.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ryubatse neza risigishije isima no mumatafari risigishije irangi ryera ivyuma vyinshi vyari biteretse kuntebe bisigishije irangi ryera nyene.

Akabati ko mw'ishure imiryango yose yugaye gasigishije irangi ryera kandi kubatse neza, amashure yubakishije amatafari ahiye n'imeza zisigishije iranga ryera, hasi hasigishije iranga ryera, nta munyeshure n'umwe yarari muri iryo shure.

Abanyeshure bicaye abandi bahagaze. Bamwe bariko barandika abandi bariko barumviriza mwarimu ariko aravuga yambaye ishati yera, abandi bambaye ishati z'igitenge. Ikibaho cirabura canditseko amajambo n'ibiharuro.

Akabati ko mw'ishure kuguruye amadisha make make harimwo ibitabo indani bitandukanye gasigishije irangi ryera. Intebe ata muntu numwe ayicayeko isigishije irangi risa n'umuhondo ibitabo vyinshi bisanzaye ku meza isigishije irangi ryera.

Ibicapo bifasha abanyeshuri kwiga ukuntu umuntu ahema n' ukuntu amaraso atembera mu mubiri avuye mu mutima kugenda muzindi ngingo aciye mu mitsi ku mashuri yubakishije amatafari ahiye.

Isomero ririmwo ibitabo n'intebe n'imeza vya mwigisha harimwo n'imashini nyabwonko ata mwigisha numwe ariyo vyagaragara nta n'umunyeshure numwe ariyo.

Isomero ry'ibitabo vyinshi, ibitabo bitandukanye, harimwo ivy'ikirundi n'igifaransa n'igiswahili. Ishure ryari ryubakishije amatafari ahiye, hasi hasigishije isima.

Ibicapo vy'abanyenshur vyerekana ukuntu amaraso atembera mu mubiri aciye mu mitsi agenda mu bindi bihimba bitandukanye vy'umubiri bifasha abanyeshure gutahura ivyirwa, ariko bariga bihometse ku ruhome rw'ishure ryubakishije amatafarahiyo ww.

Urupapuro rwera rucafyeko ibicapo umwigisha yigishirizako abanyeshure biwe ibijanye n'ukuntu amaraso atembera mu mubiri avuye mu bwonko aciye mu mitsi agasanzara mu mubiri wose mu bindi bihimba bigize umuntu bimanitse ku ruhome rwo mwishure rwubakishije amatafari ahiye.

Isomero ry'ibitabu bitonze mukabati, uruhande rumwe biboneka neza, urundi ruhande bitaboneka neza, vyubakishijee amatafari ahiye.

Isomero ry'ibitabo vyinshi vy'ikirundi n'ivy'igifaransa n'ivy'igiswahiri bitonze mu mirwi itandukanye, biri mu bubati busigishije iranga risa n'ubururu, intebe n'imeza vya mwigisha bitariko ibitabo kandi na mwigisha siho yar'ari.

Isomero ry'ibitabo vyinshi bitandukanye harimwo z'ikirundi n'igifaransa n'icongereza n'igiswayili amashuri bibakishije amatafara yiye imeza z'a mwigisha n'abanyensh uri atakirina kimwe kiriko amadirisha y'ivyuma, ariko ni biyo.

Isomero ry'ibitabo vyinshi bitandukanye harimwo ivy'ikirundi, igifaransa n'icongereza imeza ya mwigisha ata kintu na kimwe yari iriko isomero ryubakishije amatafari ahiye rifise amadirisha y'ivyuma hariko n'ibiyo.

Ibitabo vyinshi bigerekeranije harimwo ivy'ikirundi, nivy'igifaransa, n'icongereza, n'igiswahili. Igicapo cerekana umubiri w'umuntu kimanitse ku ruhome rw'ishure ryubakishije amatafari ahiye.

ibisomero by'ibitabo byinshi bitandukanye hari mwo ivyikirundi ni n'igifaransa n'icyongereze n'igiswahili abanyeshuri baza kwigira mu matera abanyeshuri baryama ko amashuri yubakishije amatafara ahiye hasigishije irangi ryera

Isomero ry'ibitabo vyinshi bitandukanye harimw ivyo ikirundi n'igifaransa n'icongereza n'igiswayiri ibikapa vyinshi bita mumwanda vyaribisigishije irangi ritukura akabido k'amavuta kari ngawe gasa n'umuhondo ibinyubwa vyinshi bitandukanye bitaboreza vya ibihari.

Igicapo c'abanyeshure cerekana ingene amaraso atembera mu buzima uhereye mu mutima aciye mu mitsi agasanzara mubindi bihimba vy'umubiri ifasha abanyeshure gutahura ivyirwa bariko bariga.

Urupapuro rwanditseko ibicapo bitandukanye, vyerekana ingene umuntu ahema, n'ingene amaraso atembera mu mubiri, aciye mu mitsi agenda mubindi bihiimba bitandukanye vy'umubiri. Umwigisha wigisha yigishirizako abanyeshuri biwe.

Urugi rw'uruzitiro rwuguruye uruhande rumwe, urundi rwugaye, rwubakishije ivyuma, rusize irangi ritukura. Amashure yubatse agerekeranije, yubakishije amatafari ahiye, inzugi n'amadirisha vyayo mashure vyugaye.

Ikibuga c'amashure giteyemwo ivyatsi ku ruhande rumwe, amashure asigishije irangi ryera ku ruhome amagana musi hasize irangi ryirabura, urugi rw'ishure rwugaye rusigishije irangi risa n'ubururu, igiti ciza gisagaraye kiri impande y'amashure ayandi mashure yubakishije amabati atukura.

ikibuga c'amashure kirimwo ivyatsi bikeyi iruhande ata birimwo, amashure asigishije irangi ryera ku nkingi zayo, amadirisha menshi n'inzugi vyose vyugaye, kandi bisakaje amabati.

Umusarani wubakishije amatafara yiye uruga irwago rusigishije irangi iry'umuhondo rwugaye ruhome rwawo rusigishije irange igera unkingi yago usigishije irangi isa n'umuhondo ryubatse nabi daheze isakaje n'amabazi.

Ikibuga c'amashure giteyeko ivyatsi bikebike umashure yubatse ugutandukanya yose bubakishije amatafara yiye arikamwamwe asigishijirangigera ku npome inkingi zayo zisigishijira ngoirisa n'ubururu igiti gisaga anahhejuru y'amashure ciza givisa amashami maremare, kandi yagutse.

Ikibuga c'amashure kigaragara kidateyemwo ivyatsi, amashure yubakishije amatafari ahiye, imikanda yayo isigishije amarangi yera, ivyuma vyamadirisha nivyo kunzu bikivyugaye bisigisije irangi ritukura, amashure yubakishije amabati.

Umunyeshure wo mu mashure yisumbuye, yambaye ishati yera, yariko yigira mu gitabo ndetse no mw'ikaye, afise n'ikaramu ku ruhande, ibitabo bimwe bizinguruye ibindi vyugaye, kandi bari bafise ikibazo ku munsi ukurikira.

Igiti c'amashure kidateyeko ivyatsi atamunyeshure numwe akiriko, igiti c'idarapo kigaragara kitariko ibendera, amashure yubakishije amatafari ahiye, yubakishije amabati inzugu n'amadirisha vy'amashure yose birugaye.

Uruzitiro rwubakishije amabuye, rusize n'isima rw'ishure ryisumbuye ry'i Bujumbura, umuryango wayo wuguruye uruhande rumwe; wubakishije ivyuma bisigishije irangi ritukura; ivyandiko vyanditse ku ruhome rw'uruzitiro vyerekana ko ari ishure ryisumbuye kandi ryiza, amashure yubatse agerekeranije, yubakishije amatafari ahiye.

Imeza y'umunyeshure yo mw'ishure ryisumbuye ry'i Kiriri, inkoko iteretseko isigishije irangi ritukura harimwo ikaramu yirabura, iyera n'iyitukura, n'iyisa n'icatsi kibisi, amavuta yo kwisiga n'umujigiti wo kwijigitura agiye kw'ishure, ifirimbi iza gukoreshwa mu rukino baza guhura n'ishure ryo ku Musaga.

Ikibuga ca banyeshuri kirimwo ivyatsi amashuri aboneka ko ari ayakera asakaje amabati atukura kandi nta munyeshuri ndetse ntanumwigisha yarahari biboneka ari mu buruhuko abanyeshuri bari batashe mu rugo.

Uruzitiro rw'amashure mato mato yo mu Kibenga asakaje amabati atukura asa n'ayaheze yubakishije amatafari ahiye n'ayandi mabati asa n'icatsi kibisi nahone hariko amadirisha y'ivyuma asigishije irangi ryera.

Abanyeshuri bariko barakinura ku kibuga kukibuga gitarik'ivyatsi amashuri yobakishije amatafara yiye hashakaje n'amabati.

Urubaho gwiraburabu gwanditsek' amajambo yo mururimi gwigifaransa, ikibazo c' abajij' abanyeshure bo mu mwaka wa kane bo mw' ishure shingiro ryo kumusaga, bometse kw'ishure rifis' amatafar' ahiye n 'yind' irangi risigishije risa n'umuhondo.

Intebe zabanyeshure nyinshi umuyobozi yaravuye gukoresha kubabaji ziteretse mukibuga cishure atamunyeshure numwe azicayeko ibiti vyinshi bisaganaye bifise amashami menshi mukibuga imiduga yabigisha yari ihagaze hagati mu kibuga

Ikibuga c'amashure kirimwo ivyacu ruhande rumwe rumwe amashure yubakishije amatafari ahiye imiryango yayo yugaye isigishije irangi ibisa n'ubururu ruhande yabo hateye y'ibitoke vyiza bishemeye n'ibiti birebie saganayo.

Urubaho rwirabura rwanditseko imyimenyerezo mwigisha yatanze mw'ishure, yo kuramwo, guteranya no gusambura. Umunyeshure yariko arabikora, biboneka ko yabitahuye kandi ariko aratora inyishu nziza n'abandi bariko baramurabirako.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, amadirisha y'ishure yuguruye asize irangi ryera hariko ama kositara hejuru, igiti kirekire gifise amababi manini cahungurukije hasi, haracafura.

Ishure shingiro ryubakishije amatafari ahiye umukanda waryo wubakishije isima atarangi ririko impapuro zera zanditseko amajambo atandukanye y ' igifaransa kugirango abanyeshure basome kandi bamenye ukuntu bashobora kwandika amajambo atandukanye yigifaransa.

Ikibuga c' amashure kidateyek'ivyatsi, ibiti birebire bidasaganaye bitagir' amababi maremare, ariko vyakuze bimeze neza, amashure yubakishij amatafar'ahiye, imodoka y' umuyobozi yera.

Ishure yubakishijwe amatafari ahiye inzugi z' amashure zisigishije irangi ryera ririko n' ibiyo ivyandiko vyanditse hejuru y' umuryango vyerekana ko ari muwagatatu C, hejuru y' ivyandiko hariko ama kostara.

Abanyeshure benshi isinzi biga mu mashure matomako n' amashure y' isumbuye ,harimwo abakobwa n' abahungu, bambaye imyambaro yabo y' ishure , bariko bakinira mu kibuga c' ishure , ibendera y' igihugu c' uburundi ryaduze , amashure yubakishije amatafari ahiye kandi asakaje akabati.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye umuryango usize irangi ryirabura wuguruye muga n ' indani hatabona neza hirabura umengo ni mwijoro ryubatse neza rirakomeye.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi nabikeyi ariko gisimwo isima ,ariko ntamunyeshure akirimwo bari batashe bwari bwije. Amashure yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amadirisha yivyuma yugaye ninkingi zayo zigishije irangi ryera.

Amashure yubakishije amatafari ahiye n'inzugi z'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma asigishije irangi ryera asakaja amabati imbere y'ishure ata vyatsi biriho isize isima yonyene.

Urubaho rwirabura rwanditseko imyimenyerezo y'ibiharuro harimwo ivyo guteranya, gukuramwo no gusambura, umwigisha yari yigishije abanyeshure biwe, harimwo umwe yagiye gukora kandi biboneka yuko yabitahuye hasigaye iyindi myimenyerezo iza gukorwa n'abandi bagenzi biwe.

Urubaho rw'abanyeshure rwirabura rwanditseko imyimenyerezo y'ibiharuro n'ugusambura, guteranya no gukuramwo mwigisha yabasigiye kugirango bazokore batahure.

Urugi rwuruzitiro rwivyuma rwuguruye uruhande rumwe n'urundi ruhande rwugaye ikibuga gisize isima, amashure yubatse agerekeranije kubuhinga bumeze neza.

Inzu isize umusenyi, isakaje amabati, amatanga y'inzu asigishije irangi risa n'ubururu, ikibuga ciyo nzu kitateyeko ivyatsi, iruhande bateye ibitoki.

Intebe zo mw'ishuri ata munyeshure numwe azicayeko, iruhande rw'imbere rwera iruhande rwo hejuru rusigishije irangi ry'irabura, iyi kurikira isigishije irangi ritukura impome zaryo zisigishije irangi ryera urubaho rwirabura atanakimwe rwanditseko.

Mukibuga camashure kitarimwo ivyatsi idarapo ryigihugu ryari ryaduze kirimwo ibiti vyinshi bisaganaye ishure yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati impome bisigishije irangi ryera

Abanyishuri bicaye mw'ishuri bayuko barakurikirana ivyirwa, mwarimu yambaye igitambara c'igitenga, ariko arabiigiki cirwa c'ibiharuro kibaho, canditse k'ibiharuro cirabura, kandi mayama arika arabatahuza.

Intebe zo mw’ishure zitagirako umunyeshure numwe kandi na mwigisha siho yarari, igikapo batamwo umwanda harimwo ibicupa, amashure yubakishije amatafari ahiye kandi hasi hasize isima.

Isomero ry'ibitabo vyinshi bitandukanye, harimwo ivy'ikirundi nivy'igifaransa nivy'igiswahili n'icongereza, bimwe vyera, ibindi bifise igifuniko gitukura. Mwigisha yari yatumyeko abanyeshure kuja kubisoma

Impapuro zera zanditseko indome zitandukanye zimwe mumujambo y'ikaramu itukura izindi mumajambo z'ikaramu yirabura bihometse kuruhome rusize irangi ryera, umwigisha yanditseko kugira bifashe abanyeshure kwiga batahura.

Ingazi ziduga mu nzu nziza ishemeye, inkingi zazo zisigishije irangi ritukura amagana munsi, amagana hejuru hasigishije irangi ryera, yubakishije isima no hejuru, inzugi zayo zugaye, ivyatsi biri imbere y'inzu bisa neza, bishemeye.

Ikibuga c'amashuri giteyemwo ivyatsi bikeye nurundi ruhande ata vyatsi birimwo, ishuri risakaje amabati atukura, impome zaho zisigishije iragi ryera inzugi zisigishije iragi ryirabura nizindi zisigishije iragi risa n'icatsi kibisi ibiti birebire bikikuja ishure ikirere cari cirabura.

Inzu yubatse neza. Ingazi zimeze neza ziduga mu nzu. Inkingi z'inzu zisize irangi ryera n'irangi risa n'umuhondo. Impome z'inzu zirera. Ibiti biteye neza bikikuje inzu birebire kandi bishemeye.

Urubaho rwirabura rwanditseko imyimenyerezo yibiharuro yoguteranya nogukuramwo nogusambura umunyeshure yariko arabikora bibonekako yabitahuye abandi barindiriye baboneko boja kumukosora ariko mwigisha yari yabishimye .

Uruhome rwamashure rusigishijwe irangi risa numuhondo urupapuro rwera rucafyeki ibicako bitandukanye bijanye nibintu vyo gushona abanyeshure bigirako ivyo gushona impuzu zitandukanye

Ikibuga c'amashure kidateyeko ivyatsi, ivyuma vy'umuryango w'uruzitiro bisigishije irangi ryera, amashure asigishije irangi ryera ku mpome, ivyumba bifise ubuhumekero bunini kandi bwagutse.

Ikibuga cumupira wamaboko atamukinyi numwe arimwo atanumurorerezi arimwo inkigi zigikapo batsindamwo cubakishijwe ivyuma inzu yabarorerezi yubakishijwe amatafari ahiye kandi yugaye

Imirima yabanyeshure biga bijanye n' uburimy' ibikuze, ibindi bitobito harimwo n ibitoki n ibindi barima bitandukanye , ubwororero bwabo bwubakishij imbaho bisakaj amabati, ibiti vyinshi bitandukanye vy' ubwoko bwinshi bikikuj' aho hantu.

intebe zo mw'ishure zisigishije irangi ryirabura zisigishije irangi risa n'umuhondo ata banyeshure bazicayeko. Amasakoshi yabo banyeshure bayashize ku ntebe. Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye ariko ridasigishije isima hasi.

MUkibuga c'ishure ata vyatsi na kimwe giteyemwo, amashure yubakishije amatafari ahiye, inkingi z'ishure zari risigishije irangi risa n'ubururu. Igiti ciza gisaganaye gifise amababi asaganaye gikikuje aho hantu Kandi kihabereye.

Abanyeshuri isinzi bari bicaye mw' ishuri bariko bariga bariko barasoma ibitabu, bamwe bahetse amasakoshi yabo, mwigisha ahagaze hejuru yabo ariko arasomesha ikibaho canditseko amajambo mwigisha yabigishije.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye umukanda waryo usigishije irangi ryera ufise nubuhumekero nurupapuro rwera rwanditseko ibiharuro nikaramu yirabura kuva kuri kimwe kugera kwijana umwigisha ariko yigishirizako abanyeshure biwe.

Isomero ry'ibitabu vyinshi bitandukanye harimwo ivy'ikirundi, igifaransa, n'icongereza n'igiswahiri, abanyeshure baza gusomamwo kugira ngo batahure indimi zitandukanye, n'ibindi vyigwa vyinshi batatahuriye mw'ishure.

Intebe zo mw'ishure zisizira ngisa n'umuhondo ta banyeshure bazicayeko, ndetse n'amwigisha si yo yarari hasi hasi izisima umpomezishure zubakishije amatafara ahiye.

Ikibuga cumupira wamaguru abanyeshure binonoreramwo imitsi ,bitemwo ivyatsi uruhande ritoyi urundi ruhande atavyatsi birimwo ariko ntamunyeshure numwe ariko aragikiniramwo ibendera ryigihugu cu Burundi ryadugijwe amashure yubakishijwe amatafari ahiye asigishije Irangi ryera kumpome imiryango namadirisha yayo yugaye.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri bariko baraduza ibendera ry'igihugu rigeze hagati, na mwigisha wabo niho yarari n'uwubafotora niho yarari, igiti gisaraye gifise amashami maremare, gikukujwe imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi, umuntu arimwo aratembera imbere y'amashure hasize isima hasi hasakaje amabati, inkingi zayo zari zisigishije irangi ryera, uruzitiro tw'amashurwe rw'ari ry'ubakishijwe ivyuma bisigishije irangi ryera.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye hariko idirisha ry' ivyuma risigishije irangi ryera inkingi y' ishure yarisize irangi isa n' ubururu abanyeshure biga mwishure rikomeye kandi n' abigisha barabamenyesha cane.

Abanyeshuri bari mw'ishure bicaye kuntebe zabo, bamwe bicaye baraba imbere abandi bunamye kuntebe, bamwe bambaye umwambaro w'ishure bariko barakurikirana mwigisha, amashure yubakishije amatafari ahiye.

Intebe zo mw' ishure zisigishije irangi ryirabura izindi zisigishije irangi risa n' umuhondo, imeza n' akabati vya mwigisha bifatanye, bisigishije irangi risa n' umuhondo irindi ritukura, urupapuro rwera ruriko ivyandiko bifasha abanyeshure kwiga bagatahura. Amashure yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga c' amashuri kitarimwo ivyatsi, abanyeshuri bariko baragikiniramwo, ibendera ry' igihugu ryaduze ; amashure yubatswe agerekeranije inkingi zazo zisigishije irangi ryera, igiti kirekire gifise amashami menshi, kandi gishemeye Kiri imbere y' amashure.

Amashure yubakishije amatafara yiye asakaje mabati so imiryango myinshi n'amadirisha maremu arasizirangira isa n'umuhondo magana musi banyeshure bagiko barakina mu kibuga c'ishure kirenge ivyatsi.

Ikibuga c'ishure kitarimw'ivyatsi amashure yubakishije amatafari ahiye, umukanda wayo usigishije irangi ryera, asakaje amabati, inkingi zazo zisigishije irangi risa n'ubururu. Uruhande rumwe yubatse agerekeranye asigishije irangi risa n'umuhondo.

Abanyeshuri b'abarundi bambahe amakaki bari batashe bahetsa amabega bariku kibuga kitagira ko'ivyatsi ikibuga c'ishuire giteko ibiti bisaganaye vyiza bibereye idaraku ry'uburundi bariba baritukije.

Ikibuga c'amashure uruhande rumwe rudateyemwo ivyatsi cuzuye amabuye asanzaye urundi ruhande ruteyemwo ivyatsi vyiza bikase neza hateyemwo n'igiti kirekire gifise amashami menshi ;abanyeshure bariko baraca mwibarabara ryama shure bubakishije amatafari ahiye hateye namashure meza.

Imeza intebe vyiza bishemeye vyo mwishure intebe isigishije irangi ritukura, imeza usigishije ibara ryera, ikibaho cirabura atanakimwe canditseko, nta munyeshure numwe araho hantu.

Ibiti vyishi birebire bisaganaye bisamubabime zatotahye harimwo n'ikigazi kikiri kitoya ikibuga c'amashuri gitarinko ivyatsi icapa cerekana yuko hari kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibee enga.

Ingazi ziduga mw'ishure, ivyuma bisigishije irangi ritukura bifasha abantu kuduga ntibahenuke. Ishure ryubakishije amatafari ahiye, urugi rw'ishure rwugaye rusigishije irangi ritukura.

Intebe zomishure zitonze umurongo ntamunyeshurire n'umwe azicayeko ishuire risigishe ijisima hasi uruhomi rw'ishure risiri zirangiisa n'umuhondo.

Ikibuga c'Amashure kitarimwo ivyatsi nabikeya, abanyeshure barimurico ,ibendera ryigihugu ryari ryaduze, Amashure yubatse agerekeranije yubakishijwe amatafari ahiye ,inkingi zayo zisigishije irangi ryera, Igiti kirekire cari gihagaze impande y'ishure.

Urugi rwo mw' ishuri rusigishije irangi ritukura kandi rwugaye, urupapuro rwera rwanditseko ibintu biraboneka rwari ruhometse ku rugi, ivyandiko vyerekana ko ari mu wa gatatu C, ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Abantu insiinzi bari bagaze mu kibuga c'amashure go mba binjire mu ruzitiro rwubakishije matafara hhiye n'amabuye urugige uruzitiro rwari rwuguruye iruhande rumwe bubakishije ivyuma bisigishije irang igera.

Uruzikiro rw'amashure yisumbuye uruga irwago ruguruye kubakishije ivyuma bisizirangiri itukura ikibuga c'amashure kidateyemwa ivyati imiduga y'abigisha yera amashure uro yubakishica mataf alah iyiye.

Abanyeshure bari mw' ishure bambay' umwambar' ubaranga bicaye ku ntebe, bariko barasom' ibitabo, ikibaho cirabura canditsek' amajambo, mwigish' arimbere yab' asankah' arikubabaz' ibibazo cank' arikubigisha.

Urupapuro rusa n' umuhondo rwanditsweko indome n'ibiharuro n' ikaramu yirabura, biboneka ko ari umwigisha yavyanditse kugirango nifashe abanyeshure gutahura guharura, ruhometse ku ruhome rw' ishure ryubakishije amatafari ahiye, kandi biboneka ko ryari iryakera.

Ikibuga c'ishure kidateyemwo ivyatsi na bikeya. Abanyeshuri isinzi bari mu kibuga bariko barakina. Ibiti birebire bisaganaye vyari bihagaze imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye, inzugi zayo zari zisize irangi risa n'ubururu zisakaje amabati yera.

Abanyeshure bagiye kw'ishure ari mu kibuga bambaye amasakoshi umwe bamusize amashure asigishije amaranga tukura ku nkuta imisiki y'amadirisi asigishije ranga igera amadirisha yose yubwaye.

Igitabu co mw'ishure giteretse ku meza isa n'umuhondo. Igitabu gifise igifuniko cera, kiriko n'ivyandiko vyerekana ko ari igitabu c'ibiharuro, n' abana bo mu wa mbere bariko baragisoma. Kiriko n'idarapo ry'igihugu c'uburundi.

Inz’isakaj’amabat’ashaje, impome zayo zisigishije irangi ritukura, ibiti bir’imbere y’amazu birebire Kandi bishemeye, amashure yubakishije amatafari ahiye kand’agerekeranije.

Ikibuga c'amashuri kitarimwo ivyatsi na bikeya ndetse nta n'abanyeshuri bari barimwo baragikiniramwo, amashure yubakisije amatafari ahiye ndetse afise n'ubuhumekero bwinshi asakaje amabati, uruhande rumwe yubatse agerekeranije.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, umukandara usigishije irangi ryera. Ryubatse ridashitse ngo rihere. Risakaje amabati. Umuryango wuguruye usigishije irangi risa n'umuhondo, ibiti birebire bisaganaye biri impande y'kibuga c'ishure.

Uruzitiro rw’ishure ritoya ryigakw’abana batoya , yuguruye umuryango umwe wubakishij’inzugi z’ivyuma ,igicapo cerekana ko higa abana batoya.

Ikibuga c' amashure kirimw' ivyatsi bikey' uruhande rumwe, uruzitiro rwayo rwubakishij' amabuye ndetse n' urugi rusigishij' irangi ritukura kandi rwugaye, amazu y' impande y' amashur' afis' amabat' atukura, ibiti birebire bisaganaye biriruhande yayo mazu.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye risakaje amabati, icapa gisigishije irangi ryera canditse ko ivyandi vyandikishije ivyandiko n'ikaramu y'irabura, vyerekana ivyemewe n'ibitemewe kuri ico kigo, umuyobozi yashinze kugirango bizoshobore guha indero abanyeshure biwe.

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi. Abanyeshure benshi isinzi bashitse kw'ishure bahetse amabegi bacerewe. Urugi rw'uruzitiro rwugaye. Gubakishije ivyuma, isigishije irangi ritukura.

Ishure shingiro ryo mu Kirundo ryubakishije amatafari ahiye risakajwe n'amabati, amadirisha n'inzugi vyugaye biriko ibiyo. Uruzitiro rw'umunyare. Ikibuga kitarimwo ivyatsi ata munyeshure numwe akirimwo.

Ikibuga cumupira wamaguru cabanyehure, giteyeko ivyatsi uruhande rumwe urundi ruhande rutariko ivyatsi amashure hasigishije irangi ryera kumpome ntanumunyeshure Ariko arakinira kurico kibuga.

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi, kirimwo abantu bambaye impuzu zera bafise n'imifuko mu ntoke. Amashure yubakishije amatafari ahiye, inzugi zayo zimwe zimwe zugaye izindi zuguruye, zisizigishije irangi risa n''ubururu, zisakaje amabati.

Ikibuga c'amashure kirimwo ivyatsi bikebike, igiti gisaganaye gifise amashami menshi, amashuri asigishije irangi ryera n'amadirisha yayo yugaye,,ayandi asigishije irangi risa n'umuhondo.

Abantu benshi bariko binjira murupangu rwuguruye uruhande rumwe, rwubakishije ivyuma bisize irangi ryera, ivyandiko vyanditse mu ndome zirabura irangi ryera, yubakishije amatafari ahiye.

Uruhome rw'amashure rusigishije irangi ryera, urupapuro rwera gwanditseko indome zitandukanye n'ikaramu itukura n'iyirabura rufasha abanyeshure kwiga ibintu bitandukanye umwigisha wabo yabandikiyeho.

Intebe zo mwishure nyinshi zitandukanye atamunyeshure numwe azicayeko zisigishije irangi risa numuhondo nirangi risa nubururu ishure risize isima hasi imeza zisize irangi ryera amatara ariko araka biboneka kwari mwijoro ariko ntamunyeshure numwe yarahari

Ikibaho cirabura canditseko amajambo yomukirundi umwigisha yigishije uwomusi abanyeshure bari batahuye ikibaho gihometse kuruhome gomwishure rusigishije irangi risa numuhondo kandi ivyovyirwa vyafasha abanyeshure kwiga kandi bakamenya

Imiryango y'amashure menshi atandukanye yugaye impome zayo zisigishije irangi risa n'ubururu ahagana munsi, ahagana hejuru risigishije irangi ryera, abanyeshure biga mu mashure meza bigatuma batahura kandi bagira n'ubumenyi.

Ikibuga c'amashure giteyeko ivyatsi uruhande rumwe, utundi ruhande atavyatsi birimwo uruzitiro gwubakishije amabuye Kandi urugi gwuruzitiro gwari gwugaye.

Ikibuga c'amashure giteyemwo ivyatsi, igiti kirekire cari imbere y'amashure, impome zayo zisigishije irangi ryera, irindi risigishije irangi risa n'umuhondo, inzugi z'amashure zari zisigishije irangi risa n'ubururu, yubatse mu mice itandukanye.

Ingazi ziduga mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye amadirisha yaryo yugaye asize irangi ryera ku nkingi ry'amashure basize irangi ry'ubururu, igiti kinini gisagamaye c'amashami menshi gihagaze hagati mu kibuga c'ishure.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi na bikeya, amashure yubakishije amatafari ahiye, yubatse agerekeranije, asakaje amabati uruhande rumwe, urundi ruhande ata mabati ariko, abanyeshure bigiramwo ariko uwu musi ntibari batonze.

Intebe zi mw'ishuri zigaragara atamunyeshure numwe azicayeko, ntanumwarimu ariyo. Ishure risize isima hasi, impome zisigishije irangi risa n'umuhondo, ivyandiko biri kumpapuro bihometse k'uruhome hirya.

Uruzitiro rw'amashure rwuguruye, rwubakishije amatafari ahiye n'amabuye, igiti gisaganaye gifise amashami menshi, amashure yubakishije amatafari ahiye asakaje n'amabati, ikibuga kitarimwo ivyatsi.

Ikibuga kitariko ivyatsi, imodoka ya porobogisi yera, iboneka ipine rimwe, inzu yubakishije matafara ahiye isize n'isima. Ku ruhande rwo hejuru hariko irangi ryera, ku ruhande rwo musi rusize irangi ritukura.

Uruzitiro rw'ishuri ritoya, umuryango warwo wuguruye uruhande rutoya; rwubakishije ivyuma bisigishije irangi ryera. Imodoka ya mwigisha yari imbere y'uruzitiro ntiyari bwinjire, isize irangi ryera. Abanyeshuri bari indani mu kibuga c'ishuri.

Ikibuga c'amashure giteye ko ibiti birebire bisaganaye ku ruhande rumwe urundi ruhande ikintu ata kintu na kimwe gihari ata n'ivyatsi bihari inkingi z'ibiti n'abanyeshure zisize irangi risa n'ubururu

Urubaho rwirabura rucafyeko umuntu, umwigisha yabigize kugira ngo abanyeshuri biwe batahure ibihimba bigize umuntu, harimwo umushatsi, amaso, amazuru, umunwa, amaboko, amaguru, igihimba ndetse munda n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Ikigega c'amazi yo kw'ishure cirabura cozuy'amazi. Iruhande hateye ivyatsi n'amashurwe meza bishemeye. Amashure yubatse neza asakaje amatigura, impome zayo zisigishije irangi ritukura.

Indinganizo y'ivyigwa yerekan’uko ivyigwa bizoza birakurikirana kuva kuwambere kugera kwa gatanu n'amasaha yavyo bihomese kuruhome rusa n'umuhondo bizofash’ abanyeshuri gutahura ukuntu bazoza bariga.

Abanyeshuri bagiye ku ishuri bambaye amabege yibitenge iniforume zisa n'ubururu abonyura kibuga gisizisima hasi berekereza ku mashure kugira ngo mwigisha ntabahane ariko baranyaruka.

Inzu yubatse neza isa neza isigishije irangi ryera magana musi iryo umuhondo magana haruguru amadirisha y'ivyuma yugaye n'inzungi zugaye inkingi z'inzu zisigishije irangi ry'ubururu.

Umunyeshure yariko araduga ku ngazi ija mw'ishure i ruhande hariko ivyuma bisigishije irangi ritukura abandi banyenshure bariko baraza bamugana binjira mw'ishure isakaje amabati yera.

Ikibuga c'ishure ciza giteye igomwe kirimwo ivyatsi, giteyemwo n'amashurwe meza kandi atonze ku murongo. Amashure yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati atukura, inkingi z'amashure zisigishije irangi ritukura.

Intebe zo mw'ishuri zisigishije irangi risa n'umuhondo zitonze ku murongo nta munyeshure n'umwe azicayeko nta n'umwigisha ahari, ishure risigishije isima hasi, urubaho rwirabura ata kintu na kimwe kwanditseko, impome z'ishure zisigishije irangi ryera.

Ni ishuri ryubakishije amatafari ahiye amadirisha y' icuma inzugi z' icuma vyose vyugaye imbere y' ishuri hariho ibirokosima nta vyatsi na biri imbere y' ishuri.

Imodoka iri murupangu yera iboneka ipine rimwe ,ihagaze mukibuga kitagiramwo ivyatsi, uruhome rw'inzu iri impande y'imodoka, hasi hasigishije irangi ritukura ,hejuru hasigishij'irangi ryera hasakaje amabati.

Intebe zo mw'ishure zigaragara ata munyeshure n'umwe azicayeko zuzuye ishure ryose, hasi hasize isima ku mpome hose harasize isima n'irangi ryera na mwigisha uwo musi ntiyari yatonze, ahubwo bari bagiye mu kiruhuko c'umusi mukuru.

Ikibuga c'amashuri kitarimwo ivyatsi, ata munyeshure n'umwe akirimwo; umuduga wa mwigisha usize irangi ryera wari ugihagazemwo. Uruzitiro rw'ishure rwari rwubakishije amabati. Indobo y'abanyeshure bakarabamwo kugira ngo ntibagware indwara ziterwa n'umwanda.

Ikibuga c'amashure giteyeko ivyatsi, umunyeshure umwe agihagazemwo abandi banyeshure bari imbere y'ishure, ishure ryubakishije amatafari ahiye imiryamgo yayo yugaye.

Urubahu rwirabura rwanditseko amajambo ikirundi mwigishe ariko yigishirizako abanyeshuri biwe ukuntu bashobora gusoma ijambo ubukene bahereye kuri u bagakurikira kuri bu bagakurikira kuri ke hama bagahereza kuri ne.

Inzu yubatse neza itagiraho ivyatsi, hasi hasize isima urundi ruhande ruteyeko amashurwe, inkingi z'inzu zisigishije irangi risa n'umuhondo, ivyuma biri hagati mu nkingi bisigishije irangi ritukura.

Abanyeshure bahagaze mu kibuga kitagiramwo ivyatsi, abandi bunamye, abandi baboneka ibitutu vyabo, bambaye ishati zisa n'ubururu n'amajipo ya kaki.

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi kirimwo abantu bariko baragicamwo bambaye impuzu zera bafise n'imifuka muntoke, ishure yubakishije amatafari ahiye inzugi zayo zuguruye zisigishije irangi risa n'ubururu, isakaje amabati.

abanyeshure bariko bakinira ku kibuga kidateye mw' ivyatsi impome z'amashure zari zisize irangi ritukura ku madirisha hasize kirangi ryera madirisha yose yari yugaye

Intebe z'abanyeshure zimwe zitonze zikikama izindi zitonze neza, ishure risize isima hasi nta munyeshure numwe yari yicaye kwizo ntebe zari zigaragara.

Ingazi ziduga mw'ishuri, iruhande hariko ivyuma bisigishije irangi ritukura, urugi rw'ishure rusigishije irangi ritukura, ishure isakaje amabati, inkingi z'iryo shure risize irangi ryera.

Abanyeshure bagiye kw'ishure bahetse amabegi yose, harimwo umwe basize inyuma, bari mw'ibarabara bonyene.

Umunyeshure ariko arandika ibiharuro mwi kaye yandikisha ikaramu yera yambaye umupira usa n' icatsi kibisi ukuboko kwiwe kw' ibubamfu gufashe ikaye n' urutoke.

Abanyishure buzuye mu kibuga bariko barakina ruhande rumwe rw'ico kibuba nta vyatsi vyihari rundi ruhande aremgwe ivyatsi bikebiki, kandi abanyishure bari banezeremwo.

Ivyandiko vy'ikinazo cabajijwe abanyeshure, vyanditse kurubaho rw'irabura, Kandi buri kibazo icarico cose kiraciyeko akarongo munsi. Biri amaja imbere, urubaho ruri kuruhome rwo mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye.

Inzu yubatse igerekeranije kandi yubatse neza , ukuduga mu nzu yo hejuru tudugira ku ngazi, ivyuma bisigishije irangi itukura bikikuje ingazi.

Urupapuro rwera rwanditseko ivyandiko n'ikaramu itukura, ibindi vyanditse n'ikaramu yirabura, bometse ku nzu yubakishije amatafari ahiye, kandi vyanditse neza.

Urubaha rwirabura rwanditseko amajambo n'ingwa isa n'umuhondo, n'ibiharuro vyanditse n'ingwa yera, inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ikibaho co mw'ishure cirabura, uruhande rumwe rwanditsemwo amatariki, urundi ruhande rugaragara atanakimwe canditsemwo, amashure yubakishije amatafari ahiye, umukanda wayo usigishije irangi ryera.

Ikibuga c'amashuri kidatengwa ivya tsinabikeeya atamunyeshee n'umwe arikeragikineramwo ibendera ry'igihugu c'uburundi ryadugije ku giti c'ibendera amashuri yubakishije amatapu aray yiya sakaje amabati ngingi zaro zisigishije iranga igera amashuri yubatagerekeranije atarahera.

Ikibaho co mw'ishure cirabura, canditseko ikibazo c'ikirundi cabajijwe abanyeshure, bishura ego canke oya, gihometse k'uruhome rwo kw'ishure, rusa n'umuhondo, kandi ryubatse neza.

Ikibuga c'amashure kirimwo ivyatsi bikebike ibendera ry'igihugu c'uburundi ryari ryaduze ibiti vyinshi birebire bisaganaye vyuzuye mu kibuga c'ishure risigishije irangi ryera ku mpome, kandi risakaje amabati yera.

Abanyeshuri benshi bariko barakora ikibazo, ariko barandika bambare amashati yera bicaye ku ntebe zisizirange risa n'umuhondo ikibaho c'irabura cari mbere nanakimwecara icanditseko uruhome rwari rwera.

Ikibuga ca mashure kitarimwo ivyatsi ishurwe riteye murico kibuga ryiza ritotahaye amashuri yubatse agerekeranije ryubakishije amatfari ahiye amadirisha yayo n'inzugi vyari vyugaye isakaje amabati inkingi zayo zari zisigishije irangi ryera.

Isomero ryo kwiga gusoni mpuzu arimwamwe amashino sona menshi arimwoamwe, ariko abanyenshurira yuko baravyigayandata munyenshurere n'umwe, ariko siwe ryubakije amatafarah iye, ndetse ritsizisima no hasi imume zazisigishije irangigera.

Amashure yubakishijwe amatafari ahiye inzugi zayo zitaboneka ko zuguruye inkigi zazo zisigishije irangi ryera ikibuga giteyemwo amashurwe atavyatsi birimwo igiti kirekire kimeze neza gishemeye gifise amashami yegeranye imbere yamashure yubakishije amatafari kandi sakajijwe amabati

Igiti kire kire gifise amashami amwe araba hasi kandi atandukanye ari mu migwi ndetse itatu kandi gisa kimeze neza, ikibuga c' amashure gifise uruhande rumwe rutarimwo ivyatsi urundi ruhande ririmwo ivyatsi amashure yubakishije amatafari ahiye.

Isomero ry'ibitabo vyinshi biyonze mumirwi itatu, isize isima hasi, itara ryo mw'isomero ritaka, impome zisigishije irangi ryera.

Ikibuga c'ishure kitariko ivyatsi idarapo ry'uburundi ihungabanye batukije ibiti birebirebikikuja amashure amashure yubakishije amatafarahiye amadisha yayo yugaye asakaje amabati yaheze.

Ishure ryamenetse amadirisha ikibaho cirabura atanakimwe canditseko uruhome gw' ishure gwera urugi gwo mwishure gwugaye hejuru y' idirisha haraguye.

Uruzitiro gw' ishure ryisumbuye ry' iBujumbura ryubakishije amatafari ahiye ndetse risize n' isima umuryango wuguruye uruhande rumwe rusigishijwe irangi risa n' ubururu urugo rusigura ko ari ishure ryo mu kanyosha amashure yubakije amatafari ahiye asakaje n' amabati.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi, imodoka yirabura yegereye igiti c'ibendera ry'uburundi ryaduze, ibiti vyinshi bishemeye biri kukibuga c'ishure, amashure yubakishije amatafati ahiye, asakaje n'amabati.

Urugi rw'ishure rusigishije irangi risa n'ubururu bwuguruye gatoya ariko rudaheze, umwigisha yari ahagaze murirya ariko araraba yuko abanyeshure batariko baritwara nabi imapuro zera zanditseko ibijanye n'amashure.

Ishure ryubakishije amatafara yiye inkingi za zisigishije ilanga rirabura magana musi magana aruguru hasigishije iranga igera inzugi n'amadirisha vy'ivyuma visigishije iranga irisa n'ubururu imbere ya wo amashure hasigishe igitsima hasi.

Ikibuga c'amashure kigaragara kitarimwo ivyatsi gitonzemwo imiduga y'abigisha myinshi itandukanye harimwo iyirabura n'iyera, amashure yubakishije amatafari ahiye inkingi zayo zisigishije irangi ryera amwe ataranahera mu kwubakwa.

Ama mashini ashoni impuzu amwamwa y'icayeko abashona imbere yawo ayandi atagira ko abantu bashonesha inzu yarisig ijisima hasi kayangana impume zazaydisigishije iranga igera.

Ikibuga c'ishure giteyeko ivyatsi amashure yubatse nk'umuzingi ryubakishije amatafari ahiye, uruhande rumwe rusakaje amabati yera urundi ruhande rusakaje amabati atukura.

Ikibuga c'amashure gishashamabuye hasi uruhande rumwe urundi uruhande rutagirako ivyatsi urundi biteyeko ivyatsi rurimwe ibiti birebire bisaganayo vyo amababi menshi amashuri asakaji ivyatsi ayandi asakaji amabare ati yubakishije amutafarahiye.

Urubaho gwirabura rwanditsek' amajambo menshi y' ikibazo ca hejej' abanyeshure bo mu mwaka w'icenda bo mwishure ry' isumbuye ryo mu kanyosha, ikibazo kigoye can' atamunyeshure n' umw' azagushobora kugitora, kuruhome rusigishij' irangi ryera, ishure risakaj' amabati.

Igibuga c'amashure k'iringe ivyatsi bikee bika abanyishureyo bariko baragitemberamwo bahitse amasakoshi yabo batashe ibendera ry'igihugu c'uburundi ryadugijwe imiduga yamwigisha sigishi jiranke igerayo hagaze mu kibuga amashure yubakije amatafara y'inkingi za zisigishi jiranke igera, kandi yibatsa gerekeranije sakaja amabati.

Ikibuga c'amashuri kirimw'ivyatsibikeya, umuduga wa mwigisha wirabura aruragaze imbere y'ibendera ry'igihugu c'uburundi kyatutse, amashuri yubakije amatafara yiye sakaje n'amabati, ibiti birerere bisaganayo bifise amashami menshi vyari bikikuja impandi y'amashuri ui.

Ikibuga kigaragara kidateyemwo ivyatsi, umuduga wa mwigisha usize irangi ryera wariko uca murico kibuga, amashure yubakishijwe amatafari ahiye inkingi zayo zisigishije irangi ryera, ariko ntiyaboneka neza biboneko ko hari mw'ijoro bwari bwije.

Ikibuga c'ishure kitariko ivyatsi, ibendera ry'igihugu c'uburundi ryandugije abanyeshure, amamodoka y'abarimu aparitse imbere y'ishure ryubakishije amatafari ahiye ku mpande hariko ivyuma bisigishije irangi risa n'ubururu.

Ikibuga c'amashure kirimwo ivyatsi bikebike, ibiti birebire bisaga biriko amababi menshi, ibendera ry'Igihugu ryari riduze, amashure yubakishije amabati.

Ikibuga c'amashure kigaragara kirimwo uvyatsi bikebike ata banyeshure bariko baragikiniramwo, amashure yubakishije amatafari ahiye asize irangi ryera ku mpome, inkingi n'amadirisha yubakishije ivyuma asigishije irangi ryera, isakaje amabati.

Ikibuga kitarimwo ivyatsi nabikeya atamunyeshure numwe arimwo ntanamashurwe ateyeho amashure yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati igiti kirekire gisaganaye gifise amashami menshi kibereye kirimbere yamashure

Ikibuga camashure kidateyemwo ivyatsi kigaragara ibendera ryigihugu cuburundi ryari ryaduze imiduga yabigisha yera ndetse niyirabura yari imbere yishure ryubakishishwe amatafari ahiye ryubatse rigerekeranije inkigi zayo zisigishije irangi risa nubururu

Uruzitsiro rw'ishure ishingiro ryo mu kanyosha, rwubatse uruhande rumwe gubakishije amabuye n'amatafara yiye, ariko rutubatse rwose ngo ruhere amashuri yubakishije amatafara yiye n'inkingi zazasize koirangina ri keya ishugu ryiza risagana iriri imbere y’amashure.

Ikibuga ca mashure kigaragara kitagira ivyatsi n'ibiti giteyeko ishurwe risa neza rimeze neza, Amashuri yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati yera.

Abanyeshure bari mwishure bicaye kuntebe zisize irangi ryumuhondo bambaye amashati yera namajipo yirabura ntanumwe yari yambaye inkofero canke igitambara ikibaho cirabura cari imbere yabo

Uruzitiro rwamashure rwubakishije amatafari ahiye atarangi narimwe ariko intoboro zayo nyinshi zitandukanye amashure yubatse agerekeranije yubakishije amatafari ahiye inkingi zisigishije irangi ryera kandi isakaje amabati amadirisha yubakishije ivyuma bisize irangi ritukura

Intebe zo mw'ishure zisize irangi risa n'umuhondo ata munyeshure n'umwe azicayeko rigishije isima kandi ryubakishije amatafari ahiye risakaje n'amabati itara ryo mw'ishure ritariko riraka kuko hari ku mutaga.

Uruzitiro rw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Kanyosha, ni urugi rwago rwugurua uruhande rumwe rurahera n'urundi iruhande rutuguruye, rwubakije ivyuma, ivyandiko vyerekana ko ari ishure ry'isumbuye ryo mu Kanyosha.

Intebe zo mw’ishure zigaragara atamunyeshure numwe azicayeko, zisigishije irangi risa n’umuhondo, ishure risigishije isima hasi, urubaho rwirabura rwari ruri magana inyuma, amashure yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga c'amashure kirimw'ivyatsi bikebike n'ibiti bisanagaye, bifise amababi menshi biri imbere y'amashure, inkingi z'amashure zisigije irangi risiga n'ubururur magana musi ugana hejuru hasize irangi ryera risakajwe amabati atukura.

Ikibuga camashure kidateyemwo ivyatsi uruhande rumwe urundi ruhande rurimwo ivyatsi amashure asigishijwe irangi ryera kunkigi zayo yubakishije amatafari ahiye yubatse agerekeranije asakaje amabati ibiti vyinshi vyarimwo vyaribikikujwe namashure ndetse nikibuga cayo imiduga yabigisha yarihagaze iruhande yamashure

Ikibuga c'amashure kitagiramwo ivyatsi, ibendera ry'igihugu bari baridugije. Abanyeshure bambaye impuzu zera bariko baratembera mukibuga. Amashure yubatse agerekeranije afise inkingi risigishije irangi ryera.

Ikibuga giteyeko ivyatsi, impene yariko irarishako. Ishugwe ryiza rishemeye riri imbere y'inzu. Ikibuga giteyemwo ivyatsi. Inzu nziza yubatse ku buhinga buhanitse. Isimameza isigishije irangi ry'umuhondo, isima yo hasi isize irangi ritukura.

Amashure yubakishije amatafari ahiye, urugi rw'ayo rwuguruye uruhande rumwe, urundi ruhande rusa n'urwugaye, rusigishije irangi ryera, amadirisha yubakishije ivyuma bisize irangi ryera, inkingi z'ishure zari zisigishije irangi risa n'ubururu.

Ishure rirerire Kandi ryagutse, rifise n'ubuhomekero hejuru, rifise amadirisha menshi atandukanye yubakishije ivyuma hariko n'ubuyungiro, risigishije irangi ryera, n'uruhome ryo hejuru ririko irangi ryera, n'igiti gisanagaye gifise amashami menshi n'amababi menshi ari iruhande yaryo.

Abantu benshi isinzi bari batonze bari mu matora y'umuku w'igihugu, uwegeranya amajwi yari yambaye umupira utukura n'inkofero yirabura, imashini nyinshi nyabwonko zari zikikuje aho hantu, ziri ku mameza ariko ibitambara bitukura, ahandi atagitambara kiriko.

Ikibuga cishure kidateyemwo ivyatsi nabikeya impande yamashure harimwo amashurwe meza ashemeye intebe yomwishure bari bayishize hanze imbere yishure ryubakishije amatafari ahiye inkingi zisigishije irangi ryera

Umunyeshuri yiga bijanye nivyo kwinonora imitsi yambaye itaburiya isa n'ubururu afise n'incabiti mu minwe, ishuri risigijishije isima hasi ritarimwo intebe nimwe, inkingi zaho zisigishije irangi ryera, impome zishigishije irangi ryera nirisa n'umuhondo.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko barakwirikirana mwigisha w'umumama. Urubaho rwirabura rwanditseko ibintu uruhande rumwe, urundi rutanditseko. Intebe n'imeza vya mwigisha iriko abasakoshi kiwe.

Amashure yubakishij' amatafar'ahiye, arik' amadirisha menshi y'ubats' agerekeranije, inkingi zayo zisigishij' irangi ryera, ivyatsi bikikuj' inzu bitoshe bimeze neza bisa n' icatsi kibisi.

Amashuri yubatse agerekeranije ariko amadirisha menshi, yubakishije amatafari ahiye, inkingi z'ayo n'amadirisha bisigishije irangi ryera. Impande y'ishure hateye ivyatsi vyiza bishemeye bimeze neza.

Ibarabara ryo mu Buterere ric’ impande y’ishuri ryisumbuye ryaho, amashure yubakishije amatafari ahiye kandi yubatse agerekeranije. Inkingi zayo zisigishije irangi ryera, ibiti vyinshi bisaganaye bifise amashami menshi bir’impande y’ishuri.

Ikibuga c'amashure kitariko ivyatsi, ibiti birebire bisaganaye bifise amashami menshi ndetse n'amababi yavyo atotahaye. Amashure yubakishije amatafari ahiye, inzugi zayo n'amadirisha vyose vyugaye n'igiti c'ibendera kigaragara kitariko ibendera.

Amazu y'amashure yubakishije amatafari ahiye, amadirisha yayo yubakishije ivyuma bisize irangi ryera, ikibuga c'amashure kidateyeko ivyatsi, ibiti birebire bisagaraye biri inyuma y'amashure.

Burbaho rwiraburatoya rwanditseko ikibazo c'abanyeshuri babajijwe c'i kirundi canditseko isomerwa coabajijwe abanyeshuri gisa nk'uko co bakigoye mwiwisha wawo yababajije ibintu badatahura, kandi biza gugorana kurunga amanota.

Ikubuga camashure kigaragara kitarimwo ivyatsi, amashure yubakishije amatafari ahiye ,uruhande rutoyi rusigishe irangi ryera, igiti kirekire kiriko amashami menshi kiriko namababi menshi, urusengero abanyeshure basengerako rwari inyuma yamashure.

Uruzitiro rw'amashuri yisumbuye rwubakishije amatafari ahiye ahabanyeshuri banikira impuzu gusa atampuzu nimwe ihanikiye ibiti birebire bisaganaye bifise amashami meshi kandi yegeranye amashuri yubakishije amatafari ahiye inkingi zayo zisigishije irangi ryera isakaje amabati.

Amashure yubakishije amatafarahiye amadisha yayu yugaye, ariko ivyuma bisigishije iranke igera umuhungu n'umukobwa ari bahagaze imbere yayo urugir uruzitiro rwari gubakishije ivyuma bisigishije iranke igera era uruzitsirogubakishije amatafarahiye.

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi na bikeya, inkingi z'amashure zisigishije irangi risa n'ubururu, ivyuma bikikuje imbere y'ishure risigishije irangi ry'ubururu, ibiti birebire bisagaraye biriko amashami menshi vyiza kandi biryoheye ahantu, amashure yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje n'amabati.

Ikibuga c’amashure, uruhande rumwe rusizemw’ isima urundi ruhande rudasize, abanyeshure bahagaze muruhande rusizemw’isima , ishure ryubatse rigerekeranije, ririkw’amadirisha menshi, risakaj’amabati.

Ikibaho cirabura canditseko ikibazo cabajijwe abanyeshure, canditse mu majambo gisa naho coba kigoye, k'uruhande handitseko amatariki ico kibazo cakoreweko, ishure ryubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi na bikeya, ndetse ntana banyeshure bari bakirimwo, amashugwe menshi meza ateye imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye kandi asakaje n'amabati, imikanda y'amashure asigishije irangi ryera.

Intebe zo mw'ishure ata munyeshure n'umwe azicayeko, intebe ya mwigisha ata mwigisha ayiriko , ikibaho canditseko amajambo cirabura, uruhome rwera rutagirako irangi.

Imodoka yo mu Burundi yirabura muga no munsi isigishije akarangi kera iboneka amapine abiri, imodoka nziza cane izimvye.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi yubakishije amatafari ahiye uruhande rumwe agera hagufi kandi imiryango yayo yugaye ku rundi ruhande yubatse agerekeranije inzu iriko amadirisha menshi isakaje amabati yera.

Amashure yubatse nk'umuzingi uhese wuguruye. Yubakishije amatafari ahiye. Ariko amadirisha menshi. Isakaje amabati yera nayandi atukura. Ikibuga c'amashure kiriko ivyatsi. Imisozi yegereye amashure miremire.

Inzu ndabungakaranga zubakishije amatafari ahiye. Zubatse mu mice itandukanye, abantu bari bahejeje kuzitemberera. Amashugwe yokikuje iyo nzu ashemeye atotahaye.

Ikibobe gisize isima impande n'impande hasize ivyatsi parking y'amamodoka amwe yera n'izindi zitukura ibiti vyakuze neza birebire, amashure yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati.

Ishure rigaragara, ritarimwo umwigisha n'abanyeshure, risize isima hasi, imeza ya mwigisha, ikibaho cirabura atanakimwe canditseko, uruhome rw'ishure rusize ibara risa n'umuhondo.

Ishure ritagirako idirisha bisa nk'uko ryavuyeko, urugi rw'icuma ruboneka ko iryo shure rishaje, ibibabo vyirabura vyanditseko indome zidasomeka abanyeshure bigirako, ariko iryo shure riboneka yuko ari rya kera.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi, ibiti bisaganaye biri impande y'amashure, amashure afise inkingi zisigishije irangi ryera n'irisa n'ubururu, impome zayo zisigishije irangi risa n'umuhondo.

Ikibuga c'amashuri kigaragara kitari nk'ivyatsi, ndetse ata n'abanyinshuri bakirimwo igiti kirekire gisaganay giisi amashami menshi, kandi kibereye ahantu amashuri amwe yuba atagerekeranije avisa inkingi zisizirango igera, ndetse ivyumabiri ku nkingi bisizirangi insa n'ubururu umashure matowo mato yugayi, kandi nayo atagerekeranije.

Igibuga c'amashuri kidatenga ivyatsi umuduga wamwe igisha wirabura awari imande yibendera ry'igihugu ryaduze amashuri yubakishije matafara yiye intingizazisigishije iranga igera sa kaja mabati.

Ikibuga c'amashuri gitemwa ivyatsi vyiza bika se neza igitungwa carimo kirarisha muri vyo vyatsi amashurwe meza sagana yateye mu kibuga hagati impume z'amashuri zizisigishije irangirisa n'umuhondo magana hejuru zagajema batatu kuri.

Ikibuga c'amashure, uruhande rumwe rudateyemwo ivyatsi. Urundi ruhande rurimwo ivyatsi abanyeshure bambaye impuzu zera bariko baca iruhande rutarimwo ivyatsi. Amashure yubatse agerekeranije yubakishije amatafari ahiye, inkingi zaho zisigishije ibara ryera.

ikibuga cishure kitarimwo ivyatsi anabikeyi ,amashure yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati yirabura, ivyuma bikikuje imbere yamshure atandukanye ntamuntu numwe yemerewe kuhagera hasize irangi risa nubururu, igiti gifise amashami menshi.

Ikibuga c'amashuye kimeze neza kirenga amashuguwe meza sa neta arimwo n'ibiti birebereye ivisa amashami menshi amashuri yubatse agerekeranije yubakishije amatafara yiye imiryango yayo umwe yugaye yindi yuguruye.

Ikibuga c'amashuri giteyemwe ivyatsi bikeye ruhande rumwe rundi ruhande rusize misima imiduga y'abanyeshuri myiza, kandi sizira ngo igera n'irangir isa n'ubururu ryaririndirira abanyenshuri kugira ngo ribatane uruziziro rw'mashure gubakishije amatafarayiya ye ibiti birebire vyiza bibereye ijishori imbere y'amashuri.

Amashure yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zisigishe irangi ryera. Amagana hasi aho abanyeshure baca hasigishije isima. Umwigisha yaragiye kwigisha abanyeshure. Ivyuma biri ku mpande bisigishije irangi ritukura.

Ikibuga c'amashuri kiri ng'ivyatsi bikeye y'uruhande rumwe urundi randa ca vyatsi birimwo igiti kinini gisaganayo kirekirekifisa amashami menshi, kandi kibereye j'isho uruzisirorwa w'amashuri wubakishija amatafarah iye amashuri wubakishije amatafarahi iye rngeizira zisigishije iranga rera ndasakaja amawati.

Ikibuga c'amashure kitarimwo ivyatsi. Igiti kimeze neza kigororotse gihagaze imbere y'amashure mu kibuga. Ishure yubakishije amatafari ahiye ayandi afise inkomezi zera.

Amashure yubatse gerekeranije yubakishije amatafarahiye inkingi zazsi gishijira amaranga iyera ikibuga c'amashure kigaragara kidatemwe ivyatsi abantu bicaye imbere ab'amashure yugaye bambaye impuzu zera.

Ivyuma vyubakishije inzu bisize irangi ryera, urundi ruhande rwubakishije amatafari ahiye, inzu yose isigishijwe isima hasi.

Ikibuga c'amashure giteyemwo ivyatsi vyiza kandi bifashwe neza, amashurwe meza, asaganaye ari imbere y'amashure atotahaye, amashure yubakishije amatafari ahiye, imeza zisigishije irangi ryera n'irisa n'umuhondo, asakaje amabati, inkingi zayo zisigishije irangi ryera.

Ikibuga c'ishure kitarimwo ivyatsi kigaragara; umuryango w'uruzitiro rw'ishure wuguruye abantu bariko barinjira nk'uwifutse imitaka; ibiti birebire bisaganaye bifise amashami menshi; ibendera ry'igihugu c'uburundi cari caduze; amajambo yanditse ku ruhome rw'uruzitiro asigura ko ari ishure ritoya.

Ishure ryuguruye urugi rwaryo rusigishije irangi ry'ubururu, uruhome rwo hejuru rusigishulije irangi ryera amagana musi hasigishije irangi ryirabura, imbere yamashure hasa she amabuye.

Urugi rw'amashure rwugaye rwubakishije ivyuma bisigishe irangi ryera. Amashure yubakishije amatafari ahiye. imbere y'ishure hari hasigishije isima hasi kandi ishure ryari rikomeye kandi abanyeshure baryigamwo bari batahura.

Ishure isize isima hasi, urubaho rwirabura ruboneka uruhande rutoyi ruriko amajambo, impome zayo zisigishije irangi risa n'umuhondo, ingoma y'urusato ndetse n'imirisho yayo abanyeshure bavuza iyo batondeye ibendera.

Ikibuga c' ishure uruhande kimwe kidateyemwo ivyatsi , ikindi giteyemwo ivyatsi, abanyeshuri bambaye impuzu zera bavuye kw'ishure, uwundi mukobwa agiye kw'ishure yambaye isakoshi yirabura, inzu yubakishije amatafari ahiye, igiti gishemeye kiri imbere y' ishuri.

Uruzitiro rw'ishure ryisumubuye ryo mu Kanyosha urugi rwuguruye uruhande rumwe urundi rwuguruye ntiruhere ivyandiko vyerekana ko ari ishure ryisumubuye ryo mu Kanyosha amashure yubakishije amatafari ahiye.

Ishure ryubatse neza zisigishije isima hasi imumi zisigishiji irangira isa n'umuhondo imiryango itatu osisigishije irangira isa n'ubuguru yose yugaye.

Ikibuga c'abanyeshure kirimwo ivyatsi uruhande rumwe urundi ruhande atavyatsi birimwo. Abanyeshure bambaye impuzu zera n'amajipo yirabura bīcara abandi bahagaze. Ibiti vyo kw'ishure bire bire bisaganaye.

Ikibuga c’amashure kitariko ivyatsi amashure yubakishije amatafari ahiye inkingi zayo zisizeko irangi ryera igiti kirekire gishemeye amashure amwe amwe agerekeranije ariko biboneka ko atarahera kubakwa.

Ikibuga camashure kirimwo ivyatsi uruhande rutoya urundi ruhande atabirimwo igiti kirekire gifise amashami menshi kandi asaganaye amashure yubakishije amatafari ahiye uruzitiro rwayo gubakishije amatafari ahiye

Ikibuga c'amashure kidateyemwo ivyatsi, amashure yubakishije amatafari ahiye asize isima kuruhande asigishije n'irangi ryera kumpome imiryango isigishije irangi ritukura kandi yugaye inkingi z'amashure zisigishije irangi risa n'ubururu ishure risakaje amabati.

Ikubuga giteyeko ibiti vyiza binini bire bire vyakuze neza kandi bisa neza.

Imodoka yuraburira iko parakeyo mu burundi hagaze mu kibanza gitagirako ivyatsi induye yubatse neza iboneko muruhande rumwe rusize urangira isa n'umuhondo mu mamodoko amenshi akikuje izindi haboneka ko hari buri parkingi.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bikeya uruhande rumwe urundi ruhande atavyatsi birimwo kandi harimw'imyanda myishi; abanyeshure bambaye impuzu zera n'amajipo yirabura bahagaze n'abandi bicaye. Ibiti vyishi birebire bisaganaye bifise amashami meshi bir'impande y'ikibuga.

Uruzitiro rwamashure rusa nurwabomotse rwubakishije amabuye amagana hasi bakurikiza amatafari ahiye indani hari ishurwe ritaganaye ryiza kandi rishemeye amashure asize irangi ryera kunkingi bibonekako hari mwijoro hatabona neza

Impuzu z'abanyeshure nyinshi zanikiye ku biti, bazimeshe kugira ngo baze bazitware kw'ishure zisa neza, ziri imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye agerekeranije, inkingi z'amashure zisigishije amarangi asa n'umuhondo.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye urugi rwayo rwugaye rusigishije irangi ritukura ndetse n'amadirisha y'ivyuma asizeko irangi ritukura inkingi za mashuri zisize irangi ryera imbere y'ishuri hasi hasigishije isima.

Ikibuga camashure kidateye mwivyatsi , ibendera ryigihugu ryari ryaduze ariko ntamunyeshure yari ahari ndetse nabigisha ntibari bahari ibiti nibirebire bifise amashami menshi vyari bikikuje amashami yubakishije amabati yera.

Ikibuga c'abanyeshure kirimwo ivyatsi bikeyi uruhande rumwe urundi ata vyatsi birimwo; abanyeshure bahagaze mu kibuga abandi bicaye bambaye ishati zera. Igiti kirekire gisaganaye gifise amashami menshi kiri impande y'amashure; ikirere cera derere.

Igikoni caari mwo amasafuriya Mama yaratetse ,tekesheje amasafuri amwe yera yandi yirabura kandi umwiza ari wamaze gutambika biboneka ko hari mwijoro.

Icumba c'umunyeshuri kirimwo intebe nyinshi akabati k'ibitabo vyinshi bitandukanye vy'ikirundi n'igiswahiri n'igifaransa, uruhome rw'inzu rusigishije irangi ryera isakaje n'amabati.

ikibuga cy'amashuri kigaragara kitarimwo nk'abanyeshuri ruhande rumwe ruteyemwo ivyatsi urundi ruhande atabirimwo amashurwe meza ashemeye ari mbere y'amashuri yubakishije amatafari hiyi isakaje n'amabati inkindi zayo risa n'ubururu amashuri y' uruhande rumwe yubatse agerekeranije

ikibuga cy'amashure kitarimwo ivyatsi gihagaze n'imiduga y'abamwigisha ndetse n'abayobozi uruzitiro rw'amashurwe rwari ruzitiye ishure yubakishije amatafari ahiye ariko n'amadirisha menshi risakaje amabati

Ikibuga c'amashure gitariko ibyatsi, imodoka y'abanyeshure yera yuguruye umuryango w'imbere, amashure yubatse agerekeranije amadirisha yayo yugaye , yubakishije amatafari ahiye.

Ikibuga c'amashuri giteyemwo ivyatsi hasi, amashuri yubakishije amatafara ahiye, itara ryo kw'ishure ntiryariko riraka, ibiti birebere bisaganaye vyiza bibereye ahantu vyari bihari n'indobo y'amazi barekamwo abanyeshuri amazi yo kunywa.

Ikibuga c'amashuri kitari nk'ivyatsi na bikeya nta n'umunyeshuri n'umwari yaje uwo munsi ndetse n'abigisha siho bari bari mashuri yose yari yugay yubakisije amatafara yiye boneka ko abanyeshuri bari mu buruhuko bw'umusi mukuru.

imeza y'umunyeshure isa niyaheze iriko udupapuro twinshi dutonze mu kajagari n'ikaramu ritukura n'igikombe gisa n'ubururu n'agacamurongo gasa n'umuhondo

Amashure yubakishije amatafari ahiye ndetse n'inkingi zayo zari zikomeye ,hasi hari hasigishije isima ibiti birebire vyiza bisaganaye imbere y'amashure ndetse yari yateye n'amashurwe meza asa neza, amashure asakaje amabati.

Ikibuga c'amashure kitarimw'ivyatsi uruhande rumwe urundi ruhande rimwe ivyatsi ningi zayo sivy ishije irangigera inzugi zosebonekako zari zugaye sakaja amabati irabura iboneka ko iryo shuri ari rya kera, ariko niamunyeshureno umwe yari ahari biboneka ko hari muyiruhuko.

Ikibuga c'amashure cuzuyemwo ivyatsi abanyeshure bahagaze muri cumwa hetse isakoshi yiwe mbaye amashati yera ibiti vyinshi biri hejuru y'amashure birebire, kandi bisa neza abanyeshure benshi bahagaze imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye asakaje n'amabati.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye risakaje amabati atukura imikanda yayo isigishije irangi ryera, ikibuga kirimwo ivyatsi vyinshi kandi vyiza bishemeye, iveranda y'amashure zisinyengi zisigishije irangi ryirabura, kandi hasize isima.

Ikibuga c'amashure giteyeko ivyatsi, ibendera ry'Igihugu c'Uburundi ryari ryadugijwe ku biti vy'amabendera. Amashure yubakishije amatafari ahiye, amwe amwe yuguruye ayandi yugaye.

Amashure yibakishije amatafara yiya fyo amadirisha y'ivyomasigishij iragi gera inkingi zayo zisigishije irangirisa n'ubururu ivyoubuma bikikuje ku mashure bisizirangirisa n'ubururu banyeshuwa ko ba yatembeye imbere y'ishure hasizisia ma umbaye imuzu zisa n'ubururu.

Amashure menshi afise intingi zisigishija irange igera risa n'ubururu ikibuga c'amashure yiboneka ko atavyatsi vyari birimo 'ibiti vyiishi vyegereye amashure birebire, kandi ivisa amasami menshi uruhome rw'ishure rwari gusigishijirange isa n' umuhongo.

Icapa c'ivyuma canditse ko'ivyandiko vyandikishe ikalamu yirabura zerekana ko ari ishure gisumbuye ryibubanza vyanditse mu bbimi bbwo i faransa n'ubwo ikirundi mashure yubakishije amatafarahiyeho.

Ikibuga c'amashure giteyemwo ivyatsi uruhande rumwe urundi ruhande atabirimwo , abanyeshure bariko baragikiniramwo bamwe bicaye uyundi ahagaze bambaye amajipo yirabura n'amashati yera , umugozi wo kwanikirako impuzu nta mpuzu nimwe yaririko.

Amashuri meza y'akarorero yubakishije n'amabuye n'amatafari ahiye, idirisha zisigishije irangi ryera urugi rwaho rwugaye rusigishije irangi risa n'ubururu, ivyandiko vyanditse n'indome zera bisigura ko ari mu mwaka w'indwi ayo madirisha yubakishije ivyuma.

Icapa c'ivyuma cerekena ko har'ishure ryisumbuye ry'ibubanza, ivyandiko vyanditse mukirundi no mugifaransa, mundome zirabura, n'uruhome rw'ishure rwubakishije amatafari ahiye.

Inzu ndangakaranga zubatse ku buryo butandukanye izubatse munsi ,izubatse hejuru , izubakishije amatafari ahiye, amashurwe ashemeye akikuje amazu abantu bari baje gushengerera aho hantu.

Urubaho rwo mw'ishure rwirabura rurerura, ariko rutagutse rwanditse ko amajambo atandukanye, ndetse, ariko n'ibiharuro mwigisha hatanze mw'ishure intebe zo mw'ishure zigaragarana mu nyeshuri n'umwe arimwo biboneka ko bari bamaze gutaha.

Inzu y'uburongozi bw'i Ngozi yubatse igerekeranije. Isize amarangi atandukanya, y'umuhondo, ayasa n'ubururu n'ayatukura. Ivyandiko vyerekanako ar'inzu y'uburongo, vyanditse hejuru y'imiryango. Ivyuma bisigishije irangi ritukura. Inkingi z'iyo nzu zisigishije irangi risa n'ubururu.

Urubahgwira burarwanditseko amajambo arimo ururimi rw'igifaransa wigisha, ariko yigishiriza ko abanyeshure biwe, kandi bari batahuye ingene bashobora kwandika amajambo atandukanye y'igifaransa nk'amazina atandukanye imikanda amarangi amata n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Ishure ry'intango ryo ku Musaga, inzugi zayo zisigishije irangi ritukura kandi zugaye. Inkingi zayo zisigishije irangi risa n'ubururu. Impome zisigishije irangi ryera rifise n'ubuhumekero hejuru y'imiryango n'amadirisha yayo.

ikibuga giteyemwo ivyatsi uruhande rumwe hundi ruhande gitaremk ivyatsi umugozi wo kwanikira impuzu z'abanyeshure abanyeshurie bicaye mu ruhande rutagiramwo ivyatsi bamwe bicaye abandi bahagaze

Ikibuga c'amashuri kigaragara kitarimwo ivyatsi, amashuri yubakishije amatafari ahiye, inkingi zayo zisigishije irangi ryera, igiti gisaganaye kiri hejuru y'amashuri yubakishije amabati ciza kandi gishemeye ikirere cera derere.

Urugi rw'ishure rwugaye , usigishije irangi risa n'ubururu, urupapuro rwera rwanditseko ruhometse k'urugi. Amashure yubakishije amatafari ahiye, ubuyungiro bumanitse hejuru y'ishure.

Ikibuga c'amashuri giteyeko ivyatsi bike bike inkingi z'amashuri zisize irangi risa n'ubururu n'iryera, idarapo ry'igihugu baridugije, inkingi zindi zisize irangi ryera.

Inzu yubatse neza igerekeranije ifise amadirisha menshi, abantu bahagaze imbere yayo, impome zisize amarangi atandukanya, ayatukura, n'ayera, n'ayasa n'icatsi kibisi, ivyandiko vyanditse hejuru biranga iyo nzu iyariyo.

Abantu batatu barana batagira ivyatsi babiri bambaye cipo yirabura n'ishati yera uyundi yambaye imwuzu zirabura n'ibirato vyera uruhande rwabo hariho utwati.

Ishure ryari ryubatse neza rifise inkingi zera risakaje amabati asigishije irangi ritukura, igiti kinini gifise amababi atotahaye asa n'icatsi kibisi gihagaze mukibuga kitagiramwo ivyatsi.

Mu mashure yubatse neza uruhande rumwe rugera ahagufi rundi ruhande rurageretseko iyindi nzu hejuru, kandi si akaja amabati imbere b'amashure hatekwa amashugwa ameze neza adutahye ku kiwugarih' uruhande rutagiraamwo ivyatsi urundi rurimwe ivyatsi.

Ishuri isigishije isima hasi, harimwo n'urubaho rwirabura, rwanditseko. Harimwo ingoma y'urusato iri hasi. Uruhome rw'iyo nzu rusa n'umuhondo

Ishure risigishije isima hasi, imeza ya mwigisha iteretse imbere, urubaho rwirabura ata kintu na kimwe rwanditseko, uruhome rw'iryo shure rwari rusigishije irangi risa n'umuhondo, impapuro zimanitse ku ruhome zanditseko ibintu.

Amashure yubatse agerekeranije ikibuga giteyeko amashugwe meza ateye igomwe urundi ruhande rugaragara atakintu nakimwe gihari intsinga z'amatara zica hejuru y' ikibuga.

Inzu irimwo imashine zishona impuzu kandi zishona neza, harimwo abantu bashona, zimwe zarizifise abazishonesha ariko izindi ntabo zari zifise.

Intebe z'abanyeshure ziri mw'ishure ariko ntanimwe yicaweko, zose ziragaragara. Ishure risigishijwe isima hasi, idirisha ry'ishure ryari ryuguruye.

Inzu yubatse neza isakaje amabati, yubakishije amatafari ahiye, uruhande rumwe igera hagufi, urundi ruhande rugera hejuru gatoya.

Umuhungu n'umukobwa bahagaze impande y'inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirisha y'ivyuma ivyandiko hejuru birimwo irangi ryera, umugabo yambaye ipantaro yirabura n'ishati yera.

Ikibazo c'abanyeshure canditse ku rubaho rwirabura, ikibazo kigoye cane, uruhome rusa n'umuhundo.

Abanyeshure bahageze mu kibuga cishure, ikibuga cari giteyeko ivyatsi bimeze neza bitotahaye bisa nicatsi kibisi ibiti birebire vyakunze bimeze neza imbere yahantu amashure yubakishije amabati asa nayashaje.

umu Mama asa neza yambaye igitambara mu mutwe cera n'impuzu zera afise isahani iriko indya, inzu yubakishije ivyuma bisa.

Abanyeshuri benshi batandukanye hari nk'abahungu n'abakobwa yumbaye amataburi y a sa n'umuruba ari ko bidi bijanye no gukora amazi kkuresheje icuma gisigishi j irange gera ishuri gibakishije amatafara yiyo impome zazisigishijirange irusana umuhondo mwigisha si wo yari ari abanyeshuri barikuba arigisha bo nyene.

Abanyagihugu benshi bafashwe mu mugongo n'umukuru w'Igihugu cabo bariko bubaka amashure y'akarorero bakoresheje isima n'umusenyi n'amabuye, amashure ariko arubakwa atarahera kandi yubatse agerekeranyije.

Abanyeshure bariko bariga bafise imashini nyabwonko, baziteretse kumeza, mwigisha ariko arabigisha aberekereza n'inkoni, bambaye impuzu zisa n'ubururu, intebe ya mwigisha yar'imbere yiwe, ishure ryubakishije amatafari ahiye , risize n'isima hasi.

Ivyuma vyinshi bijanye nukubaza ababaji bakoresha bifasha abanyeshure kwiga ingene kubaza bikorwa ukuntu bashobora kugira neza urubaho bagakuramwo intebe canke urugi canke nibindi bitandukanye

Isomero ryabanyeshure rigaragara ntanumwe arimwo harimwo imachine nyinshi nyabwonko zubwoko bitandukanye zimwe zaka izindi zizimije itara ryar ryakorokeye hasi

Abanyeshure isinzi bicaye mw'ishure bariko bariga bambaye n'ubufukamunwa biboneka yuko hariho ikiza bari bikingiye, umwe ahugurutse ariko arabaza ikibazo mwigisha kuvyo atatahuye n'abandi bamuteze amatwi kugira ngo bumve batahure.

Abanyeshure bicaye ku ntebe zo mw'ishure zisize irangi risa n'umuhondo mu mige utandukanye, bariko barumviriza mwigisha harimwo umwe amanitse ukuboko, bisa nk'uko yatahuye ishure risigishe ijisima hasi.

Abanyeshure bari mw'ishure bariko bariga ibijanye n'ukurondoka ko amagara ameza, bambaye imuzu zitukura, ndetse n'amwigisha ari imbere yabo ariko arabatahuza, ababaza yuko batahuye, ariko umwe muri bwwe vyaboneka yuko atabitahuye, ndetse no mubveyi wiwe yaramubajije ko yatahuye biramunanira.

Kw'isumiro ry'ubuhinga bwa none ryubakishije ivyouma hejuru abanyeshurire bambaye impuzu z'ubwururu barito bariiga bamwe bahagaze i ruhande rumwe rundi hagararanye wenyene bandi bahagaze ku rundi ruhande amu mezi aterezeko'ivyouma re tandukanye.

Abubatsi bubaka ikiraro bubakisha ivyuma bambaye ingofero zisa n'umuhondo n'amataburi yasa n'ubururu bubaka ikiraro n'ivyuma bikiyitsa ibindi biryamye kiraro gisa neza cubatse neza ku buhinga bumeze neta.

Ishure ririmwo umwigisha n' abanyeshure bambaye impuzu zisa n' ubururu risize isima hasi bariko bariga umwigisha afise inkoni abanyeshure bariko bakoresha imashini nyabwonko abandi bariko barakurikira na mwigisha.

Abanyeshure bomwishure ryisumbuye bambara amataburiya asa n' ubururu bariko biga ingene bashobora kubaza intebe imeza ibitanda n' ibindi vyinshi bitandukanye bakoresheje imbaho zo mubiti amashure yubakishije amatafari ahiye.

Abanyeshure bambay' amataburiy' as'ubururu bariko big' ingene bashobora gukor' umudug' iyo wagiz' ikibazo, umuduga wirabura bari bawudugije kuvyum' iruhande yabo, inkingi z' inzu baribarimwo zari zisigishij' irangi ryera, impombe nazo zisigishij' irangi risa n'muhondo.

Abubatsi bambaye impuzu zisa n' ubururu n' amashati yera munsi. Ivyuma bakoresha bariko barabigorora n' icuma kigorora ibindi vyuma, abandi bari hahagaze ku ruhande bariko baraba ukuntu bigirorwa bitumbereye.

Inka ya Bitamo ikamwa amata meza aryoshe isa n' inginagina, mama wacu ariko arayikama, yambaye itaburiya n' igitambara gitukura. Abaganga bari baje gutora amata yo guha abana.

Umwubatsi yambaye inkofero isa numuhondo nitaburiya isa nubururu namasogisi asa numuhondo ko yubakisha amatafari ahiye abantu bari basamariye umufundi

Abanyeshure biga ibijanye no gushona bariko bakoresha amamashini yabo uwari we wese, bambaye impuzu zera mwigisha yari ahagaze hejuru yabo ariko abigisha ingene bashobora gushona impuzu z'urubanza, n'izindi zatabutse kugira ngo bashobore kuzunga, kandi bari batahuye.

Abanyeshure bensh' isinzi bari mwishure harimw' abahungu n' abakobwa bafis' amakaye muntoki n' amakaramu bariko barandika, umunyeshur' umw' abarongoye yambay' ikanz' itukura, arik' arabaz' ibibazo mwigisha kuvy' atatahuye kandi mwigish' arik' aramwumviriza n' abanyeshure bari kumviriza kugirango batahure.

Abigeme benshi batandukanyi bakoramo gikoni bambaye amataburiya yera n'ibitambara vyera bagorashije amasafuriyo ameza ateyigomwe, ariko batekera mu gikoni ciza gisigishijiranga igera ku mome nerangirisa n'umuhondo, kandi na mwigisha bari bafise.

abanyeshure bari mw'ishure umukobwa umwe ahagaze yambaye ishati yera yarateretse n'imishatsi ariko yishura ku kibazo umwigisha yamubajije yarahagaze imbere yabo yambaye ishati ryera ry'amaboko maremare

Abanyeshure bari kwiga bicaye ugutandukanye bamwe bicaye inyuma bandi imbere, abandi bahagaze imbere, intebe zimwe zimwe ntizari zigira abanyeshure zifise namameza ameze neza .

Abanyeshure bari mw'ishuri bicaye kuntebe n'amameza ar'imbere yabo; basanzuruye amakaye bariko bariga. Bamwe bicaye barebana bambaye impuzu zirabura abandi biyicaranye.

Abanyeshure bari mw'ishure bicaye barabana bicaye ku ntebe zigize umuzingi uhese wugaye, bafise n'amazi ari mu bicupa imbere yabo ibicupa vyera, babiri bari bambaye impuzu zirabura, abandi bariko barabaraba bisa nk'uko bariko barigisha abandi.

Banyeshure barikozigira ku mashininyabwongo, kandi zose zazoguruye bicaye barebananw'abahungu n'abakobwa bambaye muzu zera.

Ikibuga c'amashure ciza, giteyemwo ivyatsi bikeya bikiri bitobito bitarakura, amabendera atatu ahayagiza igihugu c'u Burundi yose yadugijwe n'abanyeshure, amashure meza yubatswe k'ubuhinga bwa none, yubakishije amatafari ahiye imiryango yayo y'ibiyo bisigishije irangi ryera, isakajwe amabati n'inkingi zayo zisize irangi ryera.

Abanyeshure benshi harimwo abahungu n'abakobwa bambaye n'amataburiya bariko bariga ibijanye no kwubaka bakoresheje amatafari ahiye n'isima n'umusenyi ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye atarangi na rimwe risize kumpome .

Abatetsu bambaye inkofero zera nataburiya yera nagatambara gatukura bariko barateka bategure ilfungurwa zabanyeshure bamwe bariko barakeba ibitunguru abandi ibiraya kumeza yirabura.

Abanyeshure benshi isinzi biga ibijanye no kubaka amazu bariko bakoresha imashine nyabwonko ziteretse kwimeza hasize irangi risa numuhondo umwigisha ariko arabekereza ninkoni mubijanye nivyo bariko bariga amashure asigishije isima hasi ibitabo vyinshi bitandukanye bigiramwo ibijanye nivyo bariko bariga

Abanyeshure bo kuri kaminuza bariko bariga ndetse harimwo n'abazungu bicaye kuntebe zisigishije irangi risa n'umuhondo harimw'umwe yahagurutse ariko arabaza ikibazo yambaye ipantaro itukura. Umwigisha yari yicaye imashini nyabwonko ir'imbere yiwe.

Abanyeshure benshi isinzi biga ibijanye no gushona bariko bakoresha imashine zishona ishure ryisumbuye ryo kumutakura umwigisha araho ahagazeho yambaye itaburiya isa nubururu ari mwishure ryubakishijwe amatafari ahiye inkigi zabo zisigishije irangi ryera

Imezirik’isorori irikw’ibintu, abantu babiri bariko barapim’amazi umwe afis’icupa ry’amazi, yambay’agapira kera n’ipantaro yirabura n’ikirato gitukura ,uwundi yambay’ishati yamaboko maremare.

Abatetsi bariko barateka bambare amataburiya yera n'umakofero yera batekeera ku maziko agezweho tekesha amasafuriya yera meze neza mwoiyariko ararabu ku abandi bariko barateka.

Abanyeshure isinzi bari mw'ishuri, bicaye ku ntebe zisize irangi zisa n'umuhondo. Bamwe barateretse imishatsi, umwigisha yariko arabigisha n'abo batekereje, kandi vyasa nuko bariko baratahura.

Abatetsi bambaye itaburiya zera bari mu gikoni bariko barateka masafuriye yera manini na mato mato impome z' igikoni zari zishize amakaro n' irangi ryera.

Abanyeshuri benshi bariko bariga bamwe bateretse umushatsi b'icaye muntebe zo mw'ishure bigishahoikarasoma mu mashini nyabwombwe vyoyigisha abanyeshure bamwe bicaye bitangira igitama.

Ababaji bariko barakora intebe bakoresheje imbaho. Bambaye itaburiya zisa n'ubururu. Amashuri yubakishije amatafara ahiye, inzungi zazo zubakishije ivyuma bisigishije irangi risa n' ubururu.

Abanyeshuri benshi bariko bariga ibijanye n'imyuga, bamwe bari ku meza iriko ivyuma vyishi begeranye ,uyundi ari wenyene izindi meza ntamuntu numwe yaraziriko biboneka ko bariko bariga ibintu bitandukanye bijanye n'imyuga.

abaforoma bariko baravoma umwana bambaye itaburiya zera n'ubufukamunwa busa n'ubururu undi mugabo yambaye fukamunwa kera umama yambaye inkofero y'abaforoma yera

umu mama mwiza yari yambaye taburiya yera n'inkofero yera biboneka ko yari umwigisha yariko araraba ingene ibitegwa bitandukanye bisa neza vyari ahantu hari hateye biri mu nkingi zisize irangi ryirabura

Abanyeshure benshi bari mw'ishure, umwe ahagaze ariko arabaza ikibazo mwigisha biboneka ko yatahuye yambaye ishati ryera ry'amaboko maremare. Mwigisha yarahagaze imbere yabo yambaye ishati nawe ry'amaboko maremare.

Abanyeshure bari mw'ishure bamwe bicaye inyuma abandi mbere abandi bahagaze intebe zimwe zimwe zo mw'ishure ntizari zicaweko munyeshure afise umushatsi ugera ku maguru yambaye ishati yera.

Umufundi w'amatara ariko arakora amatara akuresheje intsinga zisa n'umuhondo izindi zisa n'ubururu nta nkofero yambaye yambaye mpuzu zisa n'ubururu.

Abantu bari mu nama, harimwo abahungu n'abakobwa, abambaye impuzu zera, abambaye ibitambara m'umutwe vyirabura, n'abandi bisa n'umuhondo n'abandi atanakimwe bambaye m'umutwe, ariko bari baberewe bashajije.

Abantu bari mu nama bicaye ku ruhande rumwe abandi kurundi ruhande, ku ntebe y'imbere hariko abantu babiri bicaye ku ntebe isigishije irangi ry'umuhondo kandi barashajije bambaye neza.

Abantu bari mu nzu y'ivyuma bitandukanye haremwo umwe yunamye abandi bariko barasuzuma ivyuma.

Ishure ririmwo abanyeshure, bambaye impuzu zera n'umwarimu ari imbere yabo, ariko arabigisha neza batahuye, hari n'abariko barabaza ibibazo. Ishure ririmwo incabwenge.